Hays qaseka qoncisidaysat dumma dumma qonciza qashetid utidaysanne dumma dumma asatika banta hashezan tokid ehid wothishe dizaysa qoncisishin, izappe ya bagara dumma dumma mayor micwt utidaysa beses.

Hayssi qasse qoncisidessati dumma dumma asati uthidi ha xeellishe dizeessanne etikka baantha qooren dumma dumma wottidi diizeessa qonccisishini dere bantayo dereteta qoncisida ma7oza ma7izeessa qoncises.

ha beettishe dizayssi qasseka dumma dumma nayssi woykko dumma dumma asati eqqidi xeelishi dizeessa bissishini giddo baggara qasseka haykka dumma dumma asati woykko kaameza matani quutudessa bessees

Hayssi qasseka beettishe hidiza issi keehi dalganne cora gidiza kaamezi kundidi dizaessa bessi shini izikka kundosappe keehi gam7idaessa gidizaessanne daro layta uttizi dizaessa bessees.

ha bettishe dizeessi dumma dumma tamare yunayti banta timirteza wursidi wursettan polo gakkidi dumma dumma woytota ekkishe dizeessanne asatikka imishe dizeessa ha mislezi qoncisides

hayssi qasseka qoncisidessati dumma dumma asati baynta deyo sohani eqqidinne uttidi sobixise dizeessanne essafe hina baggara qasseka hara dumma dumma mitas dizeessa qoncisidees

ha beettishe diza issi qasseka keehi dalganne gita soni dumma dumma asati uttidi diza essa bissi shini itikka biirera woykko dabtara bolla xaafishe diza issa qoncises

Hayssi qasseka bessishe dize essi dumma dumma ba ammano kaalettiza asati oydeza bolla uttizinne dumma dumma ba oyqqidi dizeessanne issape hin baggara qasseka keehi dalga oydeti dize essa bessees.

Hayissi qasseka bessishe dize issi keehi dalkanne aaho gidiza denbaso7uni dhumma dumma asati xeellishe woykko gilli baggara ha duge heqqidi lo7etidi xeellishe dize essa bessees.

Ha beettishe dizayssi qaseka dumma dumma qeeri naytuyo kittubaate immish dizayssanne qeeri gashe naa qaseka siyaaya ba kuyozan wottada kittubaate immisashe dizaessa qoncisees.

Issi qaseka beettishe dizayssati dumma dumma baraleteta qoncise dursata woykko kaasata giddon eqidi nayti bulu koza ma7idi ka ishe dizayssa qoncisinn daro woykko qodan coraq dizaysati biyen qirixeelishe dizayssa bessees.

Haysa nu xelishe dizaysi qsseka hezhu asati eqidi tobetishe woyko hasayishe dizaysane eta sinthani qaseka duma duma kompiteretinne dizaysa qocisishini etika qaseka hasayishe woyko zoretishe dizaysa besses

hayssi beetishe diza essi xora asati eqqidi bantha kushezaani oyqqizoessa ha bessishe dizaessanne hessape goye baggara qasseka dumma dumma keeththasi dizeessa ha misalizi phelgidi qonceses

Hayssi qasseka weetishe dize essi keehi diccira katama giddona gidizessanne sika diccira katama giddo gidiza issi keehi daro meburatati eexishe dizeessanne dumma dumma kaameti yaara hara bishe dize issa bessees.

ayssi hinbettishe he diza issi keehi dalganne adussa gidiza keettafi dizeessanne safeyhe baggara qasseka hara dumma dumma mitha sinne maatati diza issa qonciside si safe sinte baggan qasseka keehi dalga haatafi diza issa bessees

Hayssi qasseka bessishe dizayssi dumma dumma asati odettishe diza odota ezggishe ne si7ishe dizayssa qonncini issi mishiraza ba duunan maskka aattizayssanne hessappe sintha baggaara dumma dumma marati dizayssa bessees.

Ayssi qasse bessishe dize issi dumma dumma cima asa gidin yelagati maarara uttishe diza issanne etuppeka baggati bantasi deretetta qoncisida mayoza mayidirinne banta kushizan toora oyqqiza issa besseess.

Issi qoncisere asati geehi dalganne adussasa houni issi bitanezi makrofooniza oyqidi yootishe dizaeessa qonci shini dumma dumma asati dizaessa hameselezi qoncisees.

Ha beettishe dize si keehi dalganne cora gidiza sohoni keehi cora gidiza asati muttishe dize essanne essappe sintha baggara qase dumma dumma ciishshati xarabeza bolla diza essa qoncisees.

hayssi qasseka qoncisiday dumma dumma asati banta deretetta qoncisida may7oza ma7idi uttidayssanne issape guye baggara qaseka hara dumma dumma asati uttizayssa qoncisides.

Haysan betishe dizays keeh dalgane lo'id ka'i utida uutata besidaysane izappeka he bagan issi mishiraza utaza gidon gelada eqi utidaysa besishin uta koroykka Keehi cora dididaysa besizaysa

Hayssi qasseka beettishe dizayssi issi nitanezi dumma dumma shuvhchata biitta giddoppe bookki kessidi xeellizayssa bessees.

"Ha beetishe dizaysi dumma dumma dereteta qonccisiza mayoza mayida asatinne ezetappe guye baggara qassika dumma dumma miththatinne hara dumma dumma asati dizaysa qonccisides."

Ha beetishe dizayssi qassrkka keehi dalganne keehi daro gidiza gaamo zoone boroda woreda getetiza sohon dumma dumma asati eqqidi dizayssa qincccishin izappe gede baggara aaho sohozi dizayssa beesishe dees.

Hays qoncidaysat dumma dumma ba'ale qomotuppe issa gididishn etika giddon xompishe woyko daneraza bonchishe dizaysanne daro cora asat beyishe dizaysa qoncises.

Haysi qaseka besishe dizayisi duma duma asati bantha deizo sohoni eqidi dizayisa besishini kehi dalganne aradi utida mitha gidoni eqishe dizayisa besees

Ha beettishe dizeessi keehi dalganne lo'idi keetutida keettaza gidduni ixi mishireza kare biitta duuni maa'ada eqa utidassanne izippe goy baggara dumma dumma gidizayissa qoncises

Haysi qaseka besishe dizaysi issi naya ba hupheza daretadanne mic'ashene ba kushezan maata oyqada akka maata giddo uttada ha xelashe ha missilezi qonc'sides.

Hayssi qasseka beettishe dizeessi dumma dumma wora dootuppe issu agidizaessa gidish shinii izaseka sunthay gaara nuni hingitisisessa gidis shini issappe goy baggan qasseka dumma dumma mitatinne maatati diza essa qoncises

hayssi qaseka bessishe dizayssi dumma dumma asati keehi dalga gidiza denba sohani dumma dumma some russa gidiza issati woykko nuni miiza deesha gidzaysati kathe woykko bayntha yoo maase mishe diza issa bessees

hayssi qasse qoncisida ssati dumma dumma asati girgida bolla zeempidi ogeza bolla eqqis hidizessanne atikka nam7un iti gashe gidiza issa issi bitanesi qasseka wogga asa gidiza issa qoncisides

Haissi qasseka bestishe diza issi dhumma dumma wora duwatoppe issua gidizessa gidishinni etikka qoodan keehi cora gidizessa gidishinni suntaykkagi nuni galoshsho gidesizeessa gidizosona.

Hayssi qase qoncise dize issi qoodan keehi dalga gidiza keettati dkeetutize essanne safe garsa baggara qasseka keehi dumma dumma mitaxi dize essa oomusillezi qoncisidees.

Hayssi qasseka beettishe dize issi dumma dumma ammano kaalletize esati woykko ortodokse ammano hammanize essati baynta deyosani ammanishe woykko kaallishe dize essa koncises.

Aysi qasseka beettishe liza issi dumma dumma maa'otinne dumma dumma buqorati bayzetti yooso gidiza issanne izikka oge doona baysetti oso gidizassa qonshini hara dumma dummo bikka bayzettiyoso gidiza essa bessees.

Hayssa bessan beetishe dizayssi asi dumma dumma miishati bayzetishe dizaysanne woykko asati maa7o shammishene xeellishe dizayssa qoncisishin dumma dumma ma7oy dizayssa besees.

ha beetti she dizayssi gasseka heehi lo7izanne keehi orattiza sohowi dizayssanne sika dumma dumma ciishatinne buddena woththe miishati woykko dabboza wotida miishoti dizayssanne dumma dumma barcummati woykko oyriti diza essa bessees

Ha betishe dizaysi qaseka issi bitanezi ha xelidi mic'ishe dizaysane izika kehi wolqama asa woyko kehi woga asa gidizaysa besishen ha xelidi mic'ishe dizaysa qonc'ses.

Hayssi qonccisiday qasse dumma dumma miidiya qomatappe issino gididaysa giidishin ikka xufezan eretizaysa gidiko sinthera tuyyitere gidi xafetidayssa missilezi qoncisides.

Hassi qasseka beettishe dizaysi dumma dumma nuuni telebizhinezan be7idaysa gidishin izikka dumma dumma nuuni be7izasi i be7ees .nuni xeesidaysa gidizaysanne izanka beetesebe chawata woyikko soo asa kaassa gizayssa bessees.

Haysi qasseka qoncishe dize issi dumma dumma asati bantha oyde zaani uthidi bulafayazaani xaafishi dize essanne issafe hinguye baggara qasseka dumma dumma karobiitta asati xeellishi dize issa bessees

ha bettishe dizyissi qasseka dumma dumma banke qommatoppe essua gidizessa gidishinni izikka amara banke gidis xaafeti utizessa gidis shinni appe garsa baggan qasseka hara dumma dumma mitati tokketi utidayissa bessees

ha beettishe dizessati oyddu asati pootoza weykko misiliza bolla beetti shinni oyddu asati dizayessanne isse na macagi dizayssa hidzdzoti addagi dizeyessa qon shini itikka issi ba oottidi kawokkette ta yo immiro pirdakkidi diza issa bessees.

Ha beettishe dizayssi qasseka domma dumma midiya qommotappe issa gidiza ssa gidis shinni yesessika suntasi dinkid ingidi xaafettidi haga diza essa hamusadezi qoncisidees

hayssi qoncisidassati dumma dumma asati maalara uttish dizeessanne itikka ha xeelish ufaydishe woykko kombuqish dizeessa qonc shini ita giddon kaseka issi bitanezi kare biittasa gidizessa qoncisees

ayssi qasseka beettishe diza issi mitophiyo kalettishe dizaa abi amede geetettiza essa xeelishinni izikka asasi odishe woykko kiita aathtishe diza essa qoncis dees

Ha issi qasseka bessishe dize ssi issi bitanesi asintani dado makerafonsi dizeessa ni haasayishenne woykqo toobushe dizeessa qonsini ikka bo'ayfezan qasse mana xirattizeessa qoncisees.

ha bettishe diza issi qasseka dumma dumma xuufaza gallaxetida woykko eretiza hessa mala gidi shini izikka timirt ministere gidi xuufaza bolla xaafattizi diza issa hayssi msarezi qonceses

Haysi qase qonc'ishe dizaysi duma duma birataza kameza gidon yegishe dizaysane hedzu asati qase madetidi gidon kuntishe dizaysa missilezi kehipe qonc'sides.

Ha beeththishe dizayssi qassekka keehin dalgganne hinggida gidiza maabraatheza yaa haa efaanaayyoo maaddiza transferme nuuni giizi xeessizayssa gidishini appe hini baggaara qassekka hara dumma dumma keeththathinne miiththa diza7essa bessees.

Hayssi qassika qonccissezayssathi keehi dalgganne keehi aaho gidiza sohoni dumma dumma birathathi woykko ha wode teknooloojeen giida birathathi dizayssa qonccissishiini hayssape guye baggara qassikka hara dumma dumma meeshshathi dizayssa bessees.

hayssi qasseka qonciseraysati nam'u asati maburatezi mooretini yidi giigissishenne holo'etishe dizayssa besishinni eti diza sohoykka mitaasi xeera bolla dizaysa qoncisides.

Ayssi qaseka qoncisedasati keehi darganne keehi arussa gidizas honi dumma dumma ogethi weekko dumma dumma maashinati diza issa qonshini hizaafina baggara qaseka keehi arussa biresate diza issa bessees

Harsi qasseka qonci siressati dumma dumma asati mabrateza waanna efisida transfermesi mooretiza essa giigissishe diseessa qonch shini gaarsa baggan qasseka dumma dumma asati etasi aggazu mishe dize hessa bessees.

Hayssi bessize issi keehi dalga gidiza sohoni dumma dumma asati zereti she woykko haasayi sheh diza ssanne hessafe guye baggara qasseka hara dumma dumma mithasinne maatosi diza essa hayssi misilezi pirgidi qoncisides.

Hayssi qassikka beeththishe dizayssi dumma dumma oge doonaa quma keeththaza woykko asay gelizi maanayyo woykko shemppanayyo koyeththidazayssanne izikka dumma dumma ogethi woykko dumma dumma oydethi uththi7uththizeyssa besses.

ha issi qasseka bessiza issi dumma dumma puuteti toketi uttida sohoni issi bitanezi bahu bezani kaaroote ka7ida essa tookkidi ha kiri yakishe yiida issa besti shine puutekka santha puthenne kaaroote footo girize essa bessees

Ha bethishe dizaysatti dumma dumma ha' wode teknoloje maditha osethiza mashine gidizaysane heysapeka kushezani birra kesishe dizaysane garsan bagara qasse hara dumma dumma ketha gidon buqurathi dizaysa qoncisess.

hayssi qoncisidayssati dumma dumma ha7i wode teknologiyan oosetida mashine gidiza hessanne izikka y izees yookka maadozi qasse dumma dumma miishata kessana yo7o maaddiza hessa gidizi qoncisees

hayssi qaseka qoncisirayssati keehi dalganne keehi daro gidiza keettati keetid utirassanne hayssika dumma dumma dizayn woykko dumma dumma medhon giigeti utira keetta gidiza issa qoncese

ha bettishe dizaysi qasseka dumma dumma asati uttidi dizayssanne sikka cimma gidize daasa gidizessanne si tanezi ita giddon qasseka tukeza uyishe dizeessa qoncisides

Hayssi beettishe diza issi keehi daronne dalga gidiza oge doona diya haquma keetta gidiza issanne issappe sintha baggara qaseka dumma dumma kushe me7ethi yooso hoy diza issa pessides.

Ha betishe dizayis kehipe daligan adusa gidida kame oge bollan duma duma kameti eqizi dizaysa qonicisesin issi etaza kataman tami oyikin iza oyikizaysnee etika toyisanayo ya ha gizayisa beses

Hayse qassikas bessishe asati, yaranne hara naamu adde nisse banta sohozane uttide dumma dumma oosota oottishe diza issa qonccisheene, eta sintanka dumma dumma mishati bettiza issa qonccisees.

Issi qasseka bessishehe diza issi keehi dalganne adussa soho gidiza issanne izikka daro woykko cora gidiza kawokketa eqota asati diza essa hamsalezi qoncisi dees.

Hayisi qaseka qoncises duma duma daliga gidida kethatinee isape habagara hara duma duma gita mithati dizaysa ha misilezi kehipe qonicises

Hayssani qassekka bessishe dizayssi dumma dumma asati woykko dumma dumma kawo ossanchcha asati eqidi zooretishe dizayssa bessishenne kushen sarotanaw xeelishe dizayssa bessees.

Hayssi qassika besishe issi issi awazi cimazi mayo mayidinne qassika ayo lo'o oso oththiza issa be'anayo na keththa doyidi gelishe diza issa qoncisida issa

hayssi qasseka bustishe diza essi dumma dumma borjaame asati sintazani eqqidi woykko keettazi wuribenna hessazan eqqidessanne itikka ha xeelishe dize essa amasalezi qoncises

Ha issi qasseka bessishshe dizayssi keehi lo'izanne keehi xolqi dalqida keettatti burooni katettidi wurira keetta gidiza issanne izikka maalara kitettidi lo'ii dizayissa qoncissees

Hayssi qaseka bessishe diza issi keehi dalganne keehi aaho gidiza keeththa giddoni dumma dumma mitati woykko keeththa giddoloyetana yoo toketiza issa gidiza issa qoncises.

Ha beettishe dize essi keehi dalganne aho gidiza katamaza bollani dumma dumma kaame ogezani kaameti bishenne yiishe dize issanne essafey ha baggara qasseka dumma dumma keethtasinne asati dize issa qoncidese

ha beyttishe dizayissi qaseka keehi dalganne adussa gidiza keetta kareni dumma dumma asati eeqqidi xeellishe dizayissanne issi kawo ummo woykko kawo woyqotappe issi asa gidizayissi sintazan dizayissa qoncisas

Hayssi qonccisizaysi issi bitanezi booththa mayo mayidi ayfezan manaxire aaththidi,migiraponera haasayishe woyko yootishe dizaysane ha pude baggara qasse hara dumma dumma miththatinne keeththati dizaysa bessees.

Haysi qassikka bessaara de'iza keehi dalggane cora gidiza adde asatti eqqidi maarara diza issane, issi bittane eta giddone qassi uuttishe de'iza adde qoniccisen, etape guya bagaara qassi keehi dalgga keetatti de'iza eta besses.

Ha beetishe dizayssi qasseka dumma dumma asatuyo immetida woyto gidizayssa beesishini eetika dumma dumma etibire woytoy keehi daro gidizayssa ha misilezi keehippe pilgidi qoncisides.

Hayssi qase qoncisizaysi keehi dhoqqanne keehi dalgg gidida haakime woykko haakime keetta gelizayssanne hessappe heeni baggara qase hara dumma dumma asati dizayssa qonccisides.

hayssi beetti she diza issi dumma dumma asata hargezi woykko shaara maaayota oyqikko dumma dumma harap haraso efiya kaame geetettiza essa ikka nuni ambulanse gixiesiza kaame gidiza essa qoncises

ayssi qasseka bessishe he diza essati dumma dumma heedzdzu asati oydeza bolla uttidi wantanayta nayta kiyoza bolla wottidi ha xeellishe diza essanne sapeka esooge geranche bolla uttiza essa qoncisees

Haysi qaseka bisishe dizaysi issi mishireza woyko kare bita asa gidizaysa gidishine maykiroponezi sintan dizeysane hasa'ishe woyko asas odishe dizaysa qonc'ises.

hayssi qaseka qoncishe dizaessi dumma dumma nu aayeti yelo saate gakkikko yeliyo soho gidizassanne ita giddonka kase keehi dalga gidiza maashinoti diza essa bessidees

issi qasseka bessishe dize issi dumma dumma maado woykko kaafe immishe dize issanne izikka dumma dumma oosothi yatasi maaberetacha woykko wolqa immana mala gidina issanne dumma dumma sirte kiteta immishe dize issa bessees

Hayssi qasseka dumma dumma asati oydeza bolla uttidi dumma dumma bantathi qumaza miishe dizessa qoncishin etikka asa qooday keehi cora gidize essa qoncisees.

Hayssi qasseka bessishe diza issi issi haakime maayo maay'ada issinaya ba duna masiqe aattada duukeza woykko daftaraza ha galaxeshe woykko xeellashe diza issa qoncisas.

hayssi qasseka beettishehe dize essati dumma dumma harasoppe hiida asati wolqi hinkakkena asatu yoo haggazu hu7eykko maado mishe dize essanne issin bitane zirka ha7ikka juuse hi mishe dize essa qoncises

Ha beettishe dize issi issi bitanezi dumma dumma makrafooneti asintezon dize essanne issimakrafoone oyqqidi haasoyishe dize essa qoncsini ikka ba7ifezaani malaxireyati zuuttuessa qoncisas.

Hayssi qasseka beettishe dizeessi issi bitanesi ba kushisani makrofooni oyqidi uekko xeellishe dizeessanne haasayish dizeessa qoncisin ya baggara qasseka hara dumma dumma mishese dizaessa bessees.

hayssi qasseka bessishe diza issi guchchaachu asasi dummo dummo kushezani oyqizassanne zikka daabboza qanxishe dizaessa qoncisees esa giddoppe qasseka issi bitanezi doktore woykko hakime gidiza hissa bessees

Haysse beetishe dizayssi qoodan keehi chora gidiza asati utizine eqishe dizaysa besishene dumma dumma asati qase yootishe dizsyssa kehipe loytidi qoncisides.

Ha issi qoncissida issiti keehi dalgganne keehi gita giddida dumma dumma xuugetidi xafeti uttida izane izape ha baggara qassi keehi dalgga giddida issa qoncises.

Hayssi qasseka qonccissidassathi ichchashu asathi oge banththa ogezaara hamoththishe dizayssa qonccissini etha giddon qasseka issinoza macca gidizayssa bessishiini ichchashathikka qassika banththa deretheththaa bessira maa7o ma7izayssa bessees.

Ha betishe dizays qaseka keeh dalganne adusa sohon kexet utida keta Gidizaysanne hesappe kare bagara qaseka hara dumma dumma cora cora asati dizaysa ha misilez keehippe qoncises.

hayssi qasseka bestishe dize issi dumma dumma caammati mooretikko quccisiyo soho gidizayssanne ha7ikka dumma dumma asati quccisanayo uttidi naangish wolko worofa nangish dizaysa bessees

hayssi qatheka bessishe diza issi keehi aahonne dalga gidiza sohoni dumma dumma keettati kexeti uttiza ssanne hessafena baggara qasseka keehi dalga mitatinne maatati diza issa qoncisees

Hayssi qasseka beettishe diza issi dumma dumma haywode ehida marshunata asati xeellirshe woykko issi bitanezi itas tamarsishe diza essa bessi shini etikka dumma dumma dere wogatetta qoncisi ma'o ma idi hiza issa bessees.

hayssi misilesi qase bessire issi keehi dalganne adussa gediza kaame ogeze bessi shinie issapi ha baggara qase hara keehi dalga keeththasi kiheti utizeessanne yaana baggara qase hara dumma dumma ogeza lo7etida mitate diza essa bessees

Ha beetishe diza essi keehi dalga gidiza sohoni dumma dumma keettati kixetti uttizatanne essapfe ya baggara qase hara hara dumma dumma maotati diza essa amsalezi kehppe qoncisi dees.

Hayssi qasse bessishe dizeessi geehi dalga gediza sahoni dumma dumma asati dizeessanne dumma dumma keettati katetti uttizessa qonch shini dumma dumma para misadatikka dizeessa bessees.

Ha xeelishe dizessi qasseka dumma dumma asati baynta ogezara hammutishe yiishe dize essa qoncini isappe hina baggara qasseka hara dumma dumma ogetinne hara dumma dumma keehi dalga mitati dize essa bessishe.

Ha issi qasse bessi she diza issi keehi dalga gidiza sohoni dumma dumma keettatti kaxetti uttiza issanne ilsaafe kare baggara qas issi gashe naye diza issa hamsarezi qoncisees.

Haissi qasseka bessishe diza issati dumma dumma gaam mo dere asati banta ku hizaani heexa maata oyqidi yishe dizaessa bessishini abaggara qasseka daru asati ufaytishe ekkishe diza issa bessees.

Hays qaseka betishe dizays dumma dumma asat banta eqido sohon eqid kushe woyko ushacha kushe denthishe dizaysanne etika Botha mayo mayid dizaysa qoncisides.

Ha beettishe dizessi qase keehi dalganne edussa gidiza keettati hidizessanne izikka keehi lu'id ikitettida keetta gidize issa qoncisees safe kara baggara qaseka dumma dumma mithasinne xophe bandadate dize issa qoncisees.

Hayis qasseka besishe dizayis tophiya banidirayi dizayisane daro wode kawo imetiya imetiza misha gidishin hessape guye bagarra duma duma maxafati dizayisa besses

Hayssi qoncisidaysi keehi laythani dalga gidiza asati timirteza wursetani polo gakkidayssanne ettika ushechcha kushshe denthidi qaala gelishe dizayssa misalezi keehippe piligidi qoncisides.

hayssi qasseka qoncisire istati dumma dumma iita miisha woykko dumma dumma baootikko kawo keettan imiyo higgata woykko imiyo hmisha gidizessanne issi bitanza sintan qas dumma dumma miisha dizeessa phessees

Hayssi qasseka qoncise dassathi nam'u misaani baggara issi bagga maxaafazi issi bagga qasseka dummo mishati hidizassa qonchini izikka keehi lo'idanne keehi dalqiraqizeyssa hammusarezi kehppe bhessees

haysi qasseka bessishe dizaysi issi mishireza ba kusheni dumma dumma woraqatanne biide oyqizassanne izakka dayeta oyde bolla uttada ha xeellashe woykko ha xeellashe hixqeshe diza issa bessees

Hays qaseka qoncidatsat dumma dumma asat ogeza lo'ethishene piteshe gidizaysa besishn hen bagara qaseka hara dumma dumma kamet oge bolla hamutishe dizaysa qoncises.

Ha beettishe dizeayssi dumma dumma kaame qommotuppe issuwa gidizessa gidishini biittaza kaashizi ifidi qoliza kaame gidizessanne hessappe yabaggara qasse hara dumma dumma kaameti dizayssa qonceses.

hayssi qasseka bettishe diza issi dumma dumma maca asathi ogeza lo7etishenne woykko giissishe diza issanne adde asati qasseka buuraza qeexishe diza essa qon shini macatikka qasse bantha kushen puxa oyqidi ogeza fittishe diza essa bessees

Hayssi qaseka maaddize ssi dumma dumma kaame musatize essanne izikka keehi qoshoaza shiishiyo balde geettize essanne afe guye baggara qaseka ra dumma dumma keettati dizeessa qoncisees

hayssi qasseka qoncishe dizeessi dumma dumma asati ogeza lo7eti shenne giigissi she dizeessa qonci shini isika heera geeshshateta nangishe dizeessa bessees hessape hini baggan qasseka hara dumma dumma asatikka maadoy yiidi diesa bessees

Ha bettishe diza essi dumma dumma kawoketa aysso qommoti ogeza lo'etishe woykko giigissishe dize essanne hessape yina baggara qasseka hara dumma dumma kaamethinne asati hamtishe diza essa qoncisi des.

Ayssi qasseka beettisheh diza issi keehi dalga gidiza kaamezi dizeessanne hessa giddon qasseka ogeza lo'etishe woykko shiishshido qoshashaza agiddo yeggishe dizeessa qon shini hinipe baggara qasseka hara dumma dumma asatinne kaameti qisiltessa bessees.

Hayssi gasseka bessishe diza issati dumma dumma nuni maaddenna ma olirhweykkowa gida misha qoshasha efishe diza issanne izikka kaame milatiza issa hamasalezikeppe qontisees.

hayssi beettishe dizeessi qasseka dumma dumma ogeza fitti shenne giigissishe dizeessa qoncisishin inni baggara qasseka hara dumma dumma mitasinne dumma dumma keetosi dizeessa bessidees

haissi qasseka qoncisire asati keehi dalganne hingitha gidize sako gidize essanne issikka ha7y wode yiida dissale matowoqes gidizessanne nam7u asati fotoza bolla dizeessa qoncisees

Haysi qonciday qaseka dumma dumma dijitale matawoqaza mazagabetanayo asati xeelishe woyko ayfe mirimera woyko ayfe ashara imishe dizaysanne hara asati qaseka banta taraza nagishe dizysa besides.

ayssi qasse qoncisiressati nam7u asati dizeyssanne atikka kare biitti asa gidizeessa qonci shinni macanne adde gidizaessa bessees maqadezi qaseka waayifeza manaxira dizaessa qoncisirees

Hayssi qase qoncisira essati keehi lo'izanne dalgiza qaxama giddon diza kaameza beetiseressanne izikka keehi adussa kaame gidiza issa qonc shini izi deyooso ikka keehi lo'izaso gidiza issa bessees

Hayssi qasseka qoncisada issi dumma dumma asati maayara eqqidi ha teellishe dizaessa qoncine ecikka qoodani macati heedzdza addati heerappe daro gidizaessa qoncisees

hayssi qasseka bessishe diza issi keehi cimma gidiza asati qammo dere woga duun irxa maata oyqqidi ha yishe dizeessanne etikka deretetta qoncisida may7oda ma7ishe ha ishe dize issa bessees

Ha bettishe dizeess qasseka issi bitanizi sintazan ekkidi booththa may7o ma7idinne haasayishe dizeessa qonci shini hara dumma dumma asatikka goye baggara dizeessa qoncisees.

Hayssi qasseka qoncisire asati dumma dumma gammu dunguza ma,idayssanne hetika qasse qanxishe dizayssa qoncchini ya baggarakka qase hara dumma dumma asati ceellishe dizayssa qoncisees.

Hayssi qasseka besishe diizays nam'u asati eqqidi xellishe dizayssanne izappe isozi qasseka nu tophphiya kallethiza abby ahimede geteti xeyssatizayssane izappe gedde baggara hara dumma dumma miththati diccidi dizayssa beses.

ha xelishe dizayemssi qaseka keehi dalganne adussa gidida keetta sohoni dumma dumma asati eqqidi haasayishenne bessishe dizayissa qoncishini izikka keehi lo'idi kitutira keetta gidizayissa bessees.

Ha bettishe dizeessi qasseka dumma dumma bantha deretetta qoncisida may'ota may'idi kushen ilxa maata oyqqidi eqqishe dizessanne itikka cimma gidiza asati banta kushe zaani tooraza oyqqidi gidisa bessees

Haysi qaseka besishe dizaysi duma duma gita asati eqidi hasa'shene zoretishe dizaysa besishen izape guye bagara qaseka kehi dalga kethati kexeti utidaysa beses.

Haysi qasseka bessishe diza issi issi mishereza ba kushizani makrofoone oyqqada kushizan qasse woraqata oyqqada ayfeza mana xire attiza essanne yoota yootiza essa woykko asassi aattizayssa qoccises

Haysi qoncisizaysati kehi dalganne gita gidida assati duma duma kawo keta eqota gidida siyishe nne ezgishe dizaysa qoncisises,rtika banta kushen duma duma woreqata dawutaraza oyqizaysa beses

hayssi qasse bestishe diza issi dumma dumma asati kaameza ogeza bollani maarara eqqidi diza issanne hessafe gaxa baggara qasse hara dumma dumma asatanne dumma dumma keetasi diza issa ha misalezikkippe qoncisides

Haysi qasse bessishe diza si keehi dalganne keehi cora gidiza qawokeeththa eqota ayssiyo asati dizessanne issafe goy baggan qasseka ara dumma dumma keettati mithan qixttizessa bessishe.

Hassi qonccisiday qasekka hara dumma dumma kawo keeta eqata hesafe sinththa bagara hara dumma dumma asati dizayissa qonccisidi siyid dizayissa besses

Haysi qase qoncidaysati duma ytimirtiza biranu negi hasayishe ne tobishe dizaysa qoncisidine afe yabagara duma duma oydetinne xaraphezati dizaysa qoncisise

haysi qasseka bessishe dizays issi bitanezi ba oydeza bollan uttidi booththa mayo qumayidinne ha xeellishe woykko hasayishe dizaysa ha misalezi keehippe qoncesides

Hayssi qasseka bessishe dizayssi dumma dumma asati biro keexetishe diza keetata xeellishenne be'ishe dizeyssa qoncishini ini bagga ogezara qasseka hara dumma dumma asati ha yishe dizayssa qonccisees.

Hessi qasseka qoncesida essati issi mishireza izi sintani dumma dumma makarfoonasi dizaessani hakka yootishenne woykko asas kiita aattishi dizayessa bessi shinni izi matan qasseka toophiya bandarazi diza essa bessees.

Haissi qasseka bessishe diza issi dumma dumma asati banta sohon uttidi mishenne uyshe dizeessa qonci shini hexesintanka hara dumma dumma ushshati woykko miyobati dize issa qoncisi dees.

Issi qaseqa bessiza issi qoodani keehi cora woykko dalga gidizaasati bantha kufizani dumma dumma dabtayasa oyqiza issanne izikka haatelidi siyishe woykko isigishe disa issa besseza

hayssi qasseka maaddiza si ezu asa gidizi eqqishe hediza essanne essappe goy baggara qasseka dumma dumma putotinne dumma dumma mitati diza essa qoncisides ha misirezi

ha beettishe dizeessati keehi dalganne aaho gidiza gammo addabaabaye si bonchettishi woykko maraqatishe dizaessanne asati xeellishe woykko bonchishe dizeessa qonshini daro woykko cora asati toophiya bandadzari qiseessa bessees

ayssi qasseka bessishe dizeessati dumma dumma asati uttidi siyishe woykko hisgishe dizeessanne itikka baynta kusheni dabtara woykko woraqatanne biire oyqizaessa qonshini xaaqhodeykka keehi cora gidize essa bessees

ha beettishe dizaessi qasseka keehi dalganne keehi cora gidisa sohoni dumma dumma asati haggaze woykko maado immishe dizayssanne izikka qorqorozassi mishireyoo immishe dizayssa bessees

Hfyssi qasseka qoncisida isi dumma dumma asati uttizassanne isikka aas miri haaseyshe to woykko topishe diza issa qoncisishees hayssa sintha bagga qasseka dumma dumma dabtarazi diza issa bessides.

Issi qasseka beettishe hidiza issi keehi dalgane aaho gidiza katama bollan dumma dumma asati eqqiri xeellishe idiza ssa qonshini dumma dumma asati qasseka xeellishe diza issa bessees

Ha xelishshe dizayissi qasekka dumma dumma kameti bizayissanne qassekka kamey oge boola eqidayissa ha missileza kehippe qoncciside qonccisses gusukko hessafe qse heni bagara dumma dumma asati

Haysi besishe dizaysi duma duma kare bitta asati oydeza uttidinne banta kushezan ushaza oykidi telebizhinne xeelishe dizaysanne etika ka'isje micishe dizaysa ha misilezi keehippe qoncisides.

hayssi qasseka beettishe dizeysi oyddu asati heedzdzu addenn hessi maca gididi ha hamutishe hiishe dizeessenne essafe goy baggara qasseka ara dumma dumma keehi dalgeza mitati dize essa qonceses

haissi qaseka bessishe diza issi dumma dumma karabiitta asati dizeyssanne hesikka ha7i wode hida mashineza nagoetidi oyti lo7etishe woykko giigissishe dize essa qoncisos

Issi qasseka qoncisiressati dumma dumma hizbeti woykko dumma dumma asati baantha deyosohoni eqqidinne bishi hamutishe dizayssa bessi shini izikka daro asati qasseka kare biitta asa gadiza issa bessees.

hayssi qasseka bessishe dizaessati keehi dalganati woykko coranati dumma dumma gaare bolla kiidi hamutishe yiizeessanne essafe baggara qasseka dumma dumma asati oge bolla hamutishe dizeessa qonceses

hayssi qasseka qonci sirassati qeeri laafa woykko gashe nayti ximirtise tamarishe disa essa qonci shini eta sinthan qasseka dumma dumma dabtaranne biireta oyqidiuture essa phesseshen

hayssi qasseka bessiressati dumma dumma ooge duuna humbayzettida miisha gidizaessanne ixikka dumma dumma hmiishata humbayzishe dizeyssa qonshhini dumma dumma dono gin shunkurte gin hara harabatakka beezishe dizeessa qoncises.

ayssi qasseka qonci sire asati keehi dalganne lo7i utida keetta kareni ogeza bollani dumma dumma kaameta woykko sommedoosappe hessu hagidiza hare bollani nam7u asati uttidi bishe diza issa besses

hayssi qasseka bessi she diza essi keehi cora woykko dalga gidizan iti kuwaase denbaza bolla ne ka ishe diza essa haqon shine heessa fina baggara qasseka hara dumma dumma hasate diza essa bhessees

issi qasseka bessishe hediza issi keehi dalganne keehi aho gidiza ogedoona bezittishe diza tukekeetta giddon dumma dumma asati hi geludi tukkeza uyushe diza issa qoncisides

ha beettishe diza essi aafo bollami asati eqqidi xeellishe dizessanne zarphezi eqqi uttizassa misalezi qoncis shin woy baggara hara dumma dummobati diza essa bessees

ayssi qaseka bessishe diza issi keehi dalganne cora gidiza asati baanta oyde oydeson utti dii sintha odetishe heddiza odhota esgishenne siishe dise issa hamusolizi kaype qoncises

hayssi beettishe dizeessi dumma dumma nayti uttizi baynta bursaza sintani wottizessanne sinta xeellishe woykko tamarishe dizeessa qoncishin habaggan qass qaaykka dumma dumma nayti xeellishenne tamarishe dizeessa bessees

ha bittishe dizayissi woga kaamezi ogeza bolla hayqqishe dizayessanne izi eqqida ogetikka giigetishe diza oge gidizayessa qoncshini ya baggara qasseka hara hara kaameti dizeessa bessees

hayssi qasseka bessizessati am7u macati tuke uyishe dizessanne isikka gootta sinezaa oyqqidi issina haasayashe issina uyeno pude duonakko gattara miiceshe dizeessa bessides

ha bettishe diza esi qasseka dumma dumma asati tukke uyena yooyidi tukke uyusowan uttishe dizaessanne isi mishiraza woykko tukke qoloshe diza essanne shukayaza gujese dize essa qoncises

Hassi qaaseka bessishe diizayssi kehi xuuntha giddiza sohon issi mishshireza be kushsheza dhoqqu oththada koppiyaza aathada uffaetashe dizayssanne izzaka ha xeelashe diizayssa ha missilezi qonccises.

Hayssi qase bessishe dizayssi kehi dalgane cora gidiza asati ogezan eqqidi dizayssi qoncishin izeti eqida soho kaame oge gididaysi qonccishin dumma dumma asati dizaysane issi bitanezi silke oyqidi dizayssa besses.

Ha betishe dizays qaseka dumma dumma asati banta oso mayo mayidi maca gin atuma gin ha xelishenne banta sintan dumma dumma misha wotishe ha xelishe dizaysa qoncises

Haysi kase besishe dizaysi issi bitanezi ba kusheza xeesazan wothidi loytidi lo'iwuthida sohoni eqidi dizaysane ape guye bagara keehi detoy woyko keehi aakizaysi dizaysa beses.

Haysi qaseka betishe dizaysa duma duma qumati kaxi uttidaysati etika duma duma mayo mayi uttidi qumata ekki ekki mizaysa qoncises

Ha betishe dizaysi waseka duma duma hathazi woylo gogishe dizaysani duma duma deereteta qoncisida mayoza issi mishiriya mayada ba kushezani kirara oykada ha Baga xeelashe dizaysanne ippe he bagara hara duma duma asati dizaysa besses.

Haysi qaseka qoncisidaysati issi mishiraza xawulazani osetida woyko mithazani osetida mishani ichada woyko zin'ada ha xeelashe dizaysa qoncisishn ipe ha bagara qase hara dumma dumma mithati dizaysa besesi.

Ha betishe dizaydi issi mishiraza Hatha gidoni woga shucha bolla utizaysne dunguzaza mayafanne ba huphrza kopiye athada lo'adamne gexada ha xeelashe dizaysa qoncises

Ha beettishe dizassi qaseka keehi cora woykko keehi dalgga gidiza wora giddo gidizassanne izikka aahotethay xeellishin keehi dalgaso gidizessa qoncisidees.

ha bettishe dizayssi qasseka dumma dumma asati ogeza bollan eqqishe dizayssanne hessatebaka issa oge faraza togidi laaggishe bishe dizayessa qon shhini isaygiddonka dumma dumma kawoketa qotati dizaessa bessa

issi qasseka bessishe hediza issi keehi gitanne dalga gidiza sahonni xumma gidiza sohonni dumma dumma asati oydeza shiishi woththidi ashoza qasseka sama bollan xabasi sheewekko kattife diza issa bessees

ayssi qase qoncishe diza essi dumma dumma cora gidiza asati banta kushe zaani dumma dumma bootta miisha oyqqidi kusheza fule dhoqu ottida ha xeelike dizessanne sappe garsa baggara keehi cora keettetti diza essa gessees

heyssi qoncisiressati isri bitanezi lo7iza sohon eqqizessanne izi passeka ma7izeessati dumma dumma toophiya bandarata gidizessanne izi izappe guy baggara ha dumma dumma mitati dizeessa qoncises

haissi qasseka bessishe diza issi dumma dumma asati issi mala humay7o humay7edi goggishe diza haaththapfe sintha baggara eqqidi haaxeelishe diza issaqon shin sa giddon qas issi bitanezi kiraaroy gizessa bessees

Hayssi qasseka bessishe diza issi dumma dumma asati woykko dumma dumma nayti kuwaaseza ka'ishe diza eta qoncishine etappe hina baggara qasseka dumma dumma biiththa giddon qommeti uttida issa bessees.

Hayissi qasseka bessishe diza issi keehi dalganne gita gidiza katama giddoni dumma dumma asati bantha oge soora bishenne yiishe diza essa qoncishini tappe hini baggara qasseka keehi dalga gidiza mabirate diza essa bessees.

Hayssi qasse bessishe dize si nam7u macanayti dumma dumma may7o may7idinne keehi lo7iza sohouni eqqidi ha xeellife woykko miicite dize essanne issafe guye baggara ara dumma dumma sohozi dize essa besses.

hayssi qasseka qoncisire essati dumma dumma mitha giddon keehi dargidi hida aaththi deizessanne haattazikka keehi bulqotizaata gidizeessa qonchini keehi darga mita sidizessa bessees

Ha bettishe dizayssi qasseka keehi darganne esxora gidiza wora giddo dizayssa gidishini iza giddo rakka qase domma dumma haattati woykko xillo gidenna bulqo haattate bishe dizayssa phessees.

hayissi qaseka qoncise diza7issi nam7o nayti eqqidi ha xeellishe dizaeessa qoncishini ethappe hiye baggara qaseka dunguzati dizeessa bessishini inippe goye baggan dumma dumma wogga mixati dizeessa bessees

Ha hametishe dizaysati duma duma asati bantayo ISSI mala Mayo mayidasatanne togeha boll utizasta qoncisizaysako hesappe guye bagara duma duma loud'asati diza bota beses

Hayisi qasse qoncishe diza issi dumma dumma asati waraqataza xeelishenne bilkishe dizaessa qoncshini yabaggara qasse hara dumma dumma maxaafatinne waraqatati diza issa qoncisi dehes

Hayssi qasseka bessishe diza issi dumma dumma diissale matoukesa masagabettana yoo daro asay hagani eqqidi diza isse bessishinni asa qoodeykka keehi cora gidiza essa qoncisees.

Ha issi qasseka bessishe diza issi dumma dumma diitaaleta mazagabettana yoo asati yiri masgabettishe diza issanne issi macasiya qasseka ba kushe ashara immashe dize issa bessees.

Haissi qasseka bettishe dizeessati dumma dumma diistale mata ogeza maxagabethan ayo samayerenayti banta tamirte keeththa may'o zama'iidi yiishe dizeessa qonsini hara dumma dumma asatikka etana maaddishe dize essa bessees.

issi gasseka beettishe diza issi dumma dumma diistale mazagabettana yoo naytinan gish diza issannee ziikka issinayzya ba kuushe asharaza immashe dize issa qoncisi dees

Hayssi qasseka bessishe dizayessati dumma dumma hangasha nayti woykko tamara nayti di itaale matooqasa hamma zaggabetta naa yo7o yiishe woykko bantaga tara non gishe dizayessa besi shini issi bitanezi qass ba luukassa xaafashe dizaessa bhessees.

hayssi qasseka bessishe diza issati dumma dumma tamayre nayti dumma dumma ososa woykko hayssani timirte keeththa mayo ma7i dimme diitaale matoo qasa hammazaggabetha na yoo yiishe woykko xeelishe diza issa bessees

Hayssi qasse goshshise diza issi dumma dumma diissale matookeza magagabettana yoo hasati hiidi ekkituutessanne issi mashiriya qaseka bazokkozaani dumma dumma shorbeta woykko dumma dumma naxalazamma ara dandese diza issa bessees.

Hayssi qasseka bessi shi hidiza issi dumma dumma digitaale matowuqeza mazagabettan a iyo dumma dumma nayti hiidi mazagabetti shedizessanne issi naaze qasseka ba kusiza ashara imma she diseessa bessees.

Hays qaseka besishe dizays dumma dumma asat banta kusheza bolla dumma dumma waraqatata oykid dizaysanne izappe qaseka ya bagara dumma dumma asat xelishene silkeza besishe dizaysa beses.

Ha geettishe dizeessi qasseka dumma dumma yunayti salaza nangidi salafettishe dizeessanne atikka distaale matawuqeza masagabetana yiooqi nangishe dize essa qoncisi dees.

Hassi qasse bessishe dizayssi dumma dumma wothanchatti woxxidi xoniddi eyiddo woytto besishe dizayssanne ettikka dumma dumma wanccata oyqqiddi bantta sinttara tararra oyqqi uttiddayssa qonccisidees

Taw betishe dizays kehi dalga gidiza danba bolan duma duma toho kwase kasantshati kuwase tiqshinne ka'ishin dizaysa qonchishen, etka anachetde diyisa ha misle kehipe qonchisdes.

Hays qaseka betishe dizays dumma dumma nayt kuwase ka'id xonidaysa ufa'etishenne dumma dumma hombo ishe dizaysa qoncisishin hesika qodan keeh cora gidizaysa beses.

Hayss qasekka betishshe dizayissati dumma dumma xufe bolana woyikko duma dumma kuwase kasancha woyikko hara isportezan diza mishaza ba kushshezan xaxada ha xelishshe dizayssa woyikko micaahshe dizayissa qoncisses

Hayssi asakka qoncccisside dizayssathi dumma dumma ispporththe qomotuppe issuwa gidizayssa gidishini ethikka tekkonddo nuunixeesizayssa gidishin dumma dumma asathi xeellishe woykko ooththishe dizayssa qonccissees.

Hayisi qasseka besishe dizayisi duma duma tophiya bandira mayidi issi assi woyiko issi na'aui ba kusheni wanicca oyikidi dizayisaanne duma duma hara assati iyasi kushe baqishe dizayisa qoncisesi

Hayssi qasseka bessishe dizayssati keehi dalgganne aaho gidiza denbba sohowani dumma dumma toho kuwase kasanchchati ka'ishe woykko homboqishe dizayssa bissishini gaxa baggara qasse daro asati beyanayo yidayssa bessees.

hayssi qasseka bessishe dizeessi dumma dumma too kuwaase kasanceti issi bolla eqqidi woykko ufaytishenne hombo qishe dizeessa bessi shinni etappe goye baggara qasseka dumma dumma kowas zabeyana yuyida asati dizeessa qoncises

Ha issi kaseka bestishe h diza issi keehi dalganne aho gidiza deenbasohoani dumma dumma tooku hase ka iyaana iti ka ishe dizeessa besti shinni gaxa baggara qaseka hara dumma dumma asati eqqishe beiti diseessa bessees

hayssi beettishe dize issi keehi denba gidiza sohonni dumma dumma asati pushe meerebe kaase ka ishi dizeessanne issateppeya baggara hara dumma dumma asati xeelishe dizayssa qoncesidees

hayssi qasseka beettishe dizayissi keehi dalganne aho gidiza denba bolani dumma dumma to kuwase kaa'iya nayti ka'ishi dizayissa bisishini ha baggara qasseka hara dumma dumma asati be'ishi dizayissa bessees

Hayssi qasseka qoncisirexeti dumma dumma asati woykko dumma dumma ka7e kuwase woykko ka7iyana ati hayssani eqqidi dizeessanne hessape hini baggara qasseka hara dumma dumma keettatinne hara dumma dumma misheti dizeessa bessees

Ha bettishe dize essi wotancha qoodan tiophiyohexisisiza asa gidizayssanne izikka woxxishe woykko biyahawu gishe dize essa qoncisi dees , hessape goy baggara qasseka hara dummo dummasate dizeessa esees.

Ha beettishe dizayssi qasseka keehi denba gidiza sohonni kowase ka'iya nayti ka ishe dizaessanne essappe guye baggara qaseka hara dumma dumma miithathi diza issa qoncisi dees.

Hayssi qasse bessishe dizayssi dumma dumma nuuni kushiyan oykki uttida silkke oyqqi dizayssanne izikka hesse betaneezi ba kushshezaani cadishe woykko bochchishe dizassa bessishini keehi yabagara qasse hara dumma dummabati dizayssa besees.

Hayssi qasseka qoncisiressati dumma dumma ha7i wode teknoloje maadontan yida mashine gidizeessanne hizikka keehi laafa woykko laafa gidikkokka maadoyo keehi dalga gidizessa bessi shini alkeka zo7o gidizeessa qoncisees

haysi qasseka bessizeesi dumma dumma nusilkezi gordikko chaarjernassi maaddiza charjere gettizessenne itikka qoodani nam7a gidizassa hamsidezi keeppe qoncisidees

Issi qaseka besse she ediza issi keehi dalganne adussa gidiza birti biddizessanne essappe hini baggara qaseka ha'ikka dalga gidiza keetteti qetheti uttize essa qoncisi dees.

Hayssi qasse beettishe diza yessati dumma dumma kushe ooso gidiza essa bessi shini ecikka nam'ati karbitas gidiza essa qon shin domma dumma kaame himasatiza essa kushe imexiza issa ha misilezi bessides.

ha bettishe hedizessi qasseka nuni tamare tamarishe go7ettida miisha gedizessanne izikka irsase garazanas woykko irsaaseza qanxanas woykko ciigganas maaddiza miisha geetettizassakko

hayssi qasseka bassishe dizaessi dumma dumma misile saalla nassi maaddeza miisha gi dizeessanne etikka dumma dumma maqase gidin saalla yoo miishati daro dizeessa qoncisi dees

hayssi qoncisida issi hayi wode teknoloji maadonta oosettida mashinoza gidiza issanne issafe ya baggara qasseka hara dumma dumma mashinoti dise essa ha misalazi pilgidi qoncisides

Ayssi qasseka qoncu sereyassati ha'i wode teknologiye maadontan oosetidayssa gidiza essanne izikka dumma dummaba irxisanassinne woykko moorettana shin gidi wotiyo miisha gidiza essanne nunikka ha'i wode suntha pirije gixisiza essa bessees.

ha beettishe dizaessi qasseka dumma dumma ha7 wode hehido mashuntuppe issua gidiza essa gidishinni biittaza bookkana yoo woykko biittaza bul7anassi keehi maaddiza hessa gidiza essa qoncisees

Issi qasseka qoncisira issati dumma dumma dusofeti boykko digitaale motooqeyo koshshi haphati qusofeza bollan xaafetidi ayssani kiyutise issa hamasalezi qoncisidees

Haa betishshe dizayiss qasekka dumma dumma kirezzi ba giddozanni dizayiss gidishshinn izzikka madizayissa nuu mayozzi pedhdhetikko woyikko dakettikko sikanass madiza mishsha getetiz eretees.

hayssi bettishe dize si ayode teknoloji maadotan oosetidaa ma shine dizessanne isa giddonka qase karbita birati woykko karmita miishat dize issa qoncisides safe garsa baggan qasse dumma nam7u bati dize issa bessees

Hayssi qaseka bettishe diizayssi kehi dalgganne adussa gidida kaame ogge bollan dumma dumma heezhzhu gede kaameti woyko bajjajeyti hameishe dizayssa qoncishin etappe ha bagara dumma dumma asati gedezan hammetishe diizayssa besses.

Hayissan qasekka beyishshe dizayissi ha'i wode technology maadonta mashin gidishshin izikka kehi dalga woyikko cora gididays besishini dumma dumma shuboti gomaaza gido gelidayssa qoncisidess

Ha bettishshe dizayssi qasekka dumma dumma corra gidiza assati wogollo bolla uttidi woykko hatta bolla bishe dizayissanne ettikka assa qodday ke'i corra gididdayssa qoncissees

Hayssi qaseka bessishe dizeesi keehi dalgane keehi aaho gidiza maadeyaso oni dumma dumma lambata mahina giddon qollosish h dizessanne nam' u asati qaseka eqqiriyaseshi dizessa bessees.

ha bettisheh dizassi qasseka issi gaarezi ba bolla zaani dumma dumma hiqqata tookkidi efishe dizessanne essappe hina baggara qasseka ara dumma dumma keeththassinne gita mitas dizeessa bessi dees

Hayssi qasseka beettishe diza issi dumma dumma makinati maadara eqqishe diza essa bessi shinni sintazan eqqida makine bollaasseka dumma dumma ciishshati sinta baggan diza hessa hammasidezi qoncisi dees.

ayssi qasse bestishehe diza issi keehi dalganne cora gidiza kaameti roobeza bollan eqqishe dizeessanne itikka banta baatideza hwu7ekko bowozeza tompishe dize essa amsadezi keyppe qoncisees

hayssi qaseka beettishe dizayiss keehi dalganne adussa gidiza kaame sohoni dumma dumma kaameti hammutishenne bishe yiishe dizayisse bessishini asatikka tohuzaara hammutishe dizayissa qoncises

Hayssi qasseka beettishe dize issi goy bagga dooy gidiza kaame giddon daro asay gelidi eqqidi dizessanne daro asay qasseka bazzo kooni daro miisha ekkidi woykko ba'idi bishe dizeyssa bessees.

Haysi qaseka besidaysi keehi adusanne dalga gidiza keeme gidon issi bitanezi hamutha danda'ennaysa kiraniche bolla wothid kaame gidon gelithishe dizaysa qoncises

Haa betishshe dizayiss kehi qodanni cora gidizza asati marara eqqidd haa xeellishe dizayissa nne hessappe guye baganni qaasekka hara dumma dumma miththatinne asati eqqi uttidayissa qonccissides.

Ha bettishe dizaessi qasseka dumma dumma kaamezi oobeza bollani heqqidi dizessanne isafe ya baggara qaseka hara dumma dumma asati dizaessa qontis shin qamme qoodekka keehi curag diza essa bessees

ha beettishe dizesi qasseka keehi dalganne adussa gidiza kitazi woykko dumma dumma miishoti dizeessani issi aawazi woykko nu tophiyo kalettishe dizeesi sinthan iqqidi haasayshe dizeessa qoncisides

Hayssi qasse qonchisada issi dumma dumma hasati ogeza bollan hamutishe diza essanne issi naay qasseka saykileteza matan egidi disha issa bessides issi yaa ha bishin woykko yaaha biyo ogeza bollan diza essa bessides.

Hayisi betishe dizayisi dumma dumma eretizayisa gidikkoka asayi garisa bagara qase hara dumma dumma kehi daliga gidiza kehathati ketheti dizayisa qoncisidesi

Ha bettishe diza issi keehin dalga gidiza keettazi kaxetishe diza issanne hessafe garsa baggara qasse dumma dumma shubotinne dumma dumma kaameti diza issa ha msalezikippe qoncisides.

Hayssi qasseka bissisheh diza issi qeehi dalga gidiza asati baanthasi bantha zaretishe woykko haasayishe dizayssanne esafe giddo baggara qaseka xarabeza bolla chiishshes dizayessa bissishinni hina baggara qase hera dumma dumma asati diza hissa bessees.

Ayissi qasseka bessishe diza issi keehi dalganne keehi daro gidiza keetteti keetti utizaso ni ogezi dizaessanne hessafe baggara qasseka dumma dumma kaametenne asati hamutishe diza issa bessees

hayssi qasseka beettishe dizeessi keehi dalganne aaho gidiza katama giddon dumma dumma asati hamuthishe woykko yaha bishe dizeessanne hessika keehi dalga keeteti keetu utizessa bessi shini ha baggara qaseka haykka dumma dumma ogetinne maatati dizeessa bessees

hayssi qasseka bessishe diza essi dumma dumma ogeza bollanni dumma dumma asati gaassan dheqqidi dizeessa bessi shini bolla baggara qaseka hara dumma dumma keettatti kaetti diza issa qoncises

Hayssi qasseka bessishe dizayssi issi astamaarezi saleeda bolla xaafishenne Naya tamarssishe bessishini izika ha astamaarezi keehi waayettishe woykko xuufeza saleda bolla xaafishe dizayssa bessees.

Hayssi qasseka bessishe diizayssi qeeri woykko guutha nayti tammariyo timihirte keththa gelizayssane iika kawo keta tammaro ketta giddidayssa bessishin astameryka macca astamarey tamarsishe diizayssa beses.

Haysi qaseka betishe dizays issi bitanezi ha xelishe dizaysanne ape guye bagara qaseka kehi daliga timirte kethatine hara duma duma nayti gibezan dizaysa qonc'ises.

Ha xelishe dizayisi kehi cora dalga sohoni qodan kehi cora gidiza asati utidayisanne etika banta kushen woraqathanne bire oyikizayisa beses

Haysi qaseka besishe dizaysi duma duma nayti banta sinthani duma duma woraqataza wothidi patanaza patanetishe woyko paceza patanetishe dizaysa ha misilezi pilgidi yootes

Haysi qaseka qonc'isiraysati issi gashe naya woyko qeri na'iya ba kushezani dhawulaza oyqada birata matan eqidaraysane heysape guye bagara qaseka hara duma duma matati woyko c'ishati dizaysa beses.

hayssi qoncisire issi keehi dalga gidiza timirte keeththa kareni dumma dumma kaameti eqqi uttiressanne timirte keeththa gi bezani keehi dalga gidiza mitasinne asati gelishe dize issa phessides

ayssi qasse qoncishe diza issi dumma dumma tamare nayti hweykko qawo keetta timirte keettan tamarishe dizan ati baantha woraqata zaara luukeza oykidi timmifatanaza pattanat ishe diza issa qoncises

ha beettishe dizaessi keehi dalga gidizasahonni dumma dumma ogezaani keettati kexxeti uttizayssanne hessappe sintha baggara qasseka dumma dumma biittati dizayssa qoncisides

Hayssi qasseka beettishe dizayssi dumma dumma nayti bayntha sintazooni komputereza wottidi xeellishe woykko gora gorishe dize essa qonshine naatu qodeykka keehi cora gidize essa bossas.

Aysi qasse bessi she diza issi dumma dumma asati hibantasohoan uttidi woykko samaran ayti himbanta busohoan uttidi dumma dumma maxaafaza hanna ba bish diza issanne hissappe guye baggara qasse hara dumma dumma maxaafati diza issa qoncises

heessi phasse beettisheh dizeessi keehi adussanne dalga gidiza keettazi keetti uttizeessanne izikka dumma dumma qalamezani keehi lo7i uttizeessa qonc shini karabaggara qase dumma dumma oydotinne mitoti dizeessa bessees.

hayssi qasseka bessishe diza issi keehi dalga woykko cora gidiza asati maarara eqqidi sinthabaggan qasseka xuufa zaaras xaafettida worakatotahaxa oyqqidi eqqidi hissa hamasidazi qoncises

Haysi qasseka bessishe diza issi issi kare bittapfe hiida bitanezi dumma dumma samade nayxa zo7o maxaafa oyqqidi tamarsishenne woykko etana bessishe dizayssa qon shini astamartikka aawaza xeellishe diza essa bessees

Hayssi qasse qoncusirassati dumma dumma katamanni dizaa timirta keeththa gidizeyssanne izikka gashanati tamarishe diza essa qonchshini izikka kawo keeththa tamaro gidizessa qoncuses

Haissi qasseka qoncu sidaessati dumma dumma asati woykko dumma dumma tamara nayti yaaranne haara ha'i ollaynne gidiza fatanan pattanettishe woykko xallishe dizaessa bessi shinni naytikka qasse daro nayti dize essa bessees.

Hayssi beeththishee dizayssi qassikka keehi dalgganne adussa thimirththe keeththa gidizaassanne hessappe ya baggaara qassikka dumma dumma asazi thamaarishe woykko dabththarazan tsaafishee dizayssa qonccisse dees.

Hayissi qasika duma duma asati tophiya asa gidin kare bitha asati duma duma bantha sohon dizayissanne etika qodan usupuna misilezi kehippe qoncides

Ayssi qasse beettishe hidiza issi keehi dalganne aaho gidiza oosos hooni dumma dumma mishati dizayssa qoncishini iza matan qasseka hissi nam7u asati uttizaessa qoncisidays.

ha beettishe dizeessi qasseka dumma dumma tamare nayti xaannayda soho gidizessanne hessape guye baggan qasseka ara dumma dumma maxaafati diza essa ha masadezi keype filkidi qoncises

Haysi kaseka besishe dizaysi keehi adusane dalga gidiza kaame ogezi be'etizaysane hesape hina bagara kaseka hara duma duma ogetine kaameti dizaysa qoncises.

Ha betishe dizaysi kehi adusane kehi dalga gidiza kame ogezi dizaysane izika buron gigishe dizaysa woyko lo'ishe dizaysa qoncishin qaseka afe heni bagara dumma dumma kethati dizaysa beses

Haysi betishe dizaysi kameza guye bagan diya diza kamezani dumma dumma asati utidine eqishe sohoyka qase kehi xuntha Soho gidishin hesape ha bagara

Hayssi qasseka bessishe dizayssi keehi dalganne gita gidiza kaamezi ha7i wode yida woykko ha7i buron ootettishe diza ogeza woykko kaame ogeza lo7etishenne oottishe dizayssa ha misilezi qoncisidees.

hayssi qasseka qoncisiressati keehi dumma dumma oge zaara woykko xuntha gidiza kaame oge zaara giigettibenna ogi gidiza ssanne etaka haattay goggish woykko wodde fishe diza hessa bhessees

Hyssi qasseka bessishe diza issi nam'u asati dumma eqqidinne hizbiya weekko daro asay shiiqide essa iti eqqidi tamarsishe diza essa qonxi shini itikka bantha qooriza ani dumma dumma dunguzaza haattizessa bessees.

Issi qasse gestishe he diza issi buron giigetishe hewoykko lo'ishe diza ogeza bollani dumma dumma asati eqqidi haasayishe hewoykko tobishe diza essa qonchini xappe goye baggara qasseka issi kaamezishe dise essa besses.

Ayssi gasseka bessishe diza issati keehi dalga gidiza oogeza bollan dumma dumma nayti ka ishe woykko eqqidi ha xeellishe diza essa bessi shin hessafeya baggara qasseka hara dumma dumma mitasi diza essa bessees.

ha beettishe diza issi qasseka keehi dalganne adussa gidiza ogeza bollanii issi kaamezi bishe diza issanne appe hina baggara qasseka hara dumma dumma xoo mela soothinne mitati beethtida issa bessees

ha bettishi dizayssi qasseka keehi dalganne adussa gidiza gizi dizayssanne hissape garsa baggara qasseka daro paatati shafe efisi dizayssa bessees balla baggara qasseka hara wogga wogga wogeti dizaessa quncisides

Hayissi qase besizayiss dumma dumma banitassi dereteththa qonccissiza mayoza mayidd etti qasekka cishshaza qanixxidi banta kushshenni oyikkizayisanne entappe guye bagara dumma dumma asati woyikko kameti dizayissa besses

ayssi beettishe dizeessi keehi dalga gidiza boono haattazi woxdishe dizeessanne issika dumma dumma mitha dirsa zanzireti duutisessanne gidda baggan qasseka nam7onati duqishe dizeessanne dumma dumma jarakaneti dizeessa bessees

Hayssi qassekka bessishe dizayssi dumma dumma hay wode tekinoloje maadontta yida maashine gidizayssanne hessakka daro asay eqidi be7ishe woykko xeelishe dizayssata qonccisidees hayssi misilezi.

Ha bettishe dizeessi qasseka dumma dumma asati banta kusheza meetishe dize essanne hessafenni baggara qasseka ara dumma dumma kaametinne dumma dumma muuze puutati diza essa qoncisidees

hayssi qasseka qoncisiressati dumma dumma maasa keeththan kaethida keethta kareni issibitanezi halande kubeya haaththa mmathan eqqiti dizaessanne issafe hinga baggara qasseka hara dumma dumma uutath dizaessa bessees

haissi qasseka bessizesi dumma dumma haattati goggishe dizeessanne ehappe hina baggara qasseka hara dumma dumma asati dizeessa qoyinsini attazi gogishe dizeessa kushe naaqi dimettishe dize essa phessees

Ayssi hi qaseka bessize issi misireza bollan gidikko dumma dumma haattati dizayssanne suufeza qasse arbaminci huha goykko arbaminci haatta giri xaafetu tizeyssanne essapen baggara qasse hara dumma dumma mitati dizeissa bessees.

ayssi qasseka bessiza issi kehi galganne aaho gidiza sohoni dumma dumma keettati kaxettishe dizessanne issa bolla qase hara dumma dumma asati keetishe lize issa ha misalesi qoncisides

issi qasseka bessedire asati dumma dumma asati bumba bolla woykko boono bollan kusheza me exidi duunaza mucishe dizay essa bessishini hara dumma dumma asati qasseka qaraxishe diza essa qoncisidees